Moshilongo shetu omuna omaludhi ogendji goositola moka gamu landithwa iinima ya yoolokathana . Ositola kehe oyina kutya ohayi landitha shike ,ashike dhimwe ohadhi landitha owala kehe shimwe. Moositola ndhika ohamukala muna aantu mboka haya longo mo ,mboka haya pakele iinima moolaka naamboka woo haya longo pomashina . Oositola ohadhi kala dho opalekwa dha yela nawa nodha pakelwa nawa.

Iimaliwa yasimana monkalamwenyo yomuntu oshoka ohayi kwatha aantu yalande iikulya, omizalo nenge nditye oompumbwe dhawo dhesiku kehe oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho mbyoka hayi longithwa oshilongo moka iimaliwa yimwe ohayi vulu wo okulongithwa kilongo yilwe ngaashi tse moshilongo shetu Namibia hatu vulu okulongitha iimaliwa yoko South Africa.

Omagumbo ogendji unene tuu nga gomoondolopa ogatopolwa miitopolwa yayoolokathana, moka muna oseti, oondunda dhokulala, uuyiyogelo nosho wo okombitha. Oseti olyo limwe lyomehala moka hamu thikile aayenda uuna yeya megumbo nomo wo hamuvulu okulilwa kaanegumbo. Moseti ohamukala iipundu ano omatyofa go kukuutumbwa.

Iimaliwa oyina omutse gomuntu, waayina itohupu nuupu. Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka ohayikwathele aantu mokulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe. Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, mbywoka haalongitha moshilongo shawo yimwe ohayivulu woo okulongithwa kiilongo iikwawo yayooloka.

Iimaliwa oya simana ngiini monkalamwenyo yomuntu kehe , wayina oho hupu nudhingu shili, iimaliwa ohayi kwathele aantu mokulanda opumbwe dhawo dhesiku kehe ngashi iikulya ,oomizalo nokufuta wo oosikola , okulanda iitungithi yomagumbo gawo nayilwe, iimaliwa oha yizi pudhingu nohayikwatwa nawa shili.

MoNamibia otuna mo omaludhi ogendji goombaanga mono tuna mo first national bank, ano ombaanga yetu yotango yopashigwana. Ohayi adhika moondoolopa adhihe moNamibia osho wo miitopolwa aihe. Ohayi kwathsa aantu okupungula iimaliwa yawo. Ohayi gandja wo iimaliwa komuntu uuna weyi pumbwa ngoye wu keyi gandje nale.

Omagumbo ogendji unene ngoka gopashinanena ohaga kala gatopolwa miitopolwa oyindji. Ohamu kala nee muna oseti, ondunda yokulilwa, oondunda dhokulalwa noondunda dhokwiiwathela nosho woo ookombitha dhokutelekela. Moseti omo moka hamu a dhika omatyofa, moka hamu thikile aayenda nokulilwa kaanegumbo.

Iimaliwa oyasimana ngiini monkalamwenyo yomuntu kehe? Waayina oho hupu nuudhigu shili. Iimaliwa ohayi kwatha aantu mo ku landa oompumbwe dhawo dhesiku kehe ngaashi omizalo niikulya. Ohayi kwatha wo aantu mokufuta oosikola nomokulanda wo iitungithi yawo. Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho mbyoka hayi longithwa.

MoNamibia omu na omaludhi ogendji goositola ngaashi tu na oositola dhiikutu, oositola dhoongaku , oositola dhokulanditha omatyofa nenge iipumbiwa yomegumbo, oositola dhiilongitho nenge dhiitungithi nayilwe. Oositola ndhika ohadhi kala dha pakelwa nawa dho ohadhi kala dhuudha shili. Omu na wo aantu mboka haya longo mo naamboka haya longo pomashina.

Oositola odhindji moNamibia ohadhi landitha iinima yayoolokathana ngaashi dhimwe ohadhi landitha iikutu, iikulya, iilongitho nenge iitungithi iinima mbyoka aantu haya tungitha omagumbo gawo nenge omalukalwa gawo nayilwe. Oositola dhiikulya ohadhi kala dhi na aantu mboka haa longo mo nohadhi kala dha topolwa nawa miitopolwa.

MoNamibia otu na omaludhi ogendji goombaanga. Moka tu na ombaanga yetu yotango yopashigwana. Ombaanga ndjino ohayi longithwa kaakokele noshowo kaagundjuka. Ombaanga ndjino ohayi longithwa okupungula iimaliwa yaantu nohayi vulu wo okugandja iimaliwa kaantu uuna ye yi pumbwa meendelelo.

Monamibia omu na oombanga odhindji ngaashi tu na mo Bank widhoek, ombaanga yotango yopashigwana noNedbank. Oombaanga adhihe ndhino ohadhi longithwa mokupungula iimaliwa yaantu nenge ohadhi vulu wo okukupa iimaliwa mbyoka wa pumbwa ngweye to ya wu keyi gandje uuna we yi mona.

Aantu oyendji moNamibia oye na iilonga yawo mbyoka haya longo, opo yi imonene sha shomondjato. Otu na aantu mboka haya longo moositola, yamwe ohaa longo moofabulika, yamwe ohaya longo pomahooli, yamwe ohaya longo miipangelo nopalwe opendji. Aantu ohaa longo opo yi imonene iimaliwa yawo, opo ya wape ya ka kwathe omaluvalo gawo.

Oombaanga moNamibia odhasimana noonkondo. Uuna wahala okupungula iimaliwa yoye nenge wahala iimaliwa pethimbo ndyoka ihe kuyina, ohadhi vulu okukupa iimaliwa ngoye wukeyi shune po nale. MoNamibia otuna mo oombaanga odhindji ngaashi ngaashi oBank Windhoek, Ombaanga yotango moNamibia, Standard Bank noshowoo oNedbank.

Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo yomuntu. Otuna omaludhi giimaliwa moNamibia. Otuna iimaliwa iikukutu oshowo yomafo ayihe ohayi vulu okulongithwa okulanda iinima yaantu mbyoka ya pumbwa ,oha yi vulu woo okulongithwa kaantu opo yavule oku landa iinima mbyoka ya pumbwa monkalamwenyo yawo. Ohayi kwatwa nawa noonkondo. Oha yi pungulwa koombaanga.

MoNamibia omuna omaludhi ogendji goombaanga ngoka aantu ha ya longitha. Otuna mo ombaanga ngaashi ombaanga yotango MoNamibia. Ombaanga ndjika ohayi longithwa unene kaantu mboka aakokele oyendji naagundjuka yamwepo . Ombaanga ndjika oyasimana oshoka ohayi kwathele aantu mokupungula iimaliwa yawo nohayipe woo aantu iimaliwa uuna ye yi pumbwa meendelelo.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu. Waa yi na, oho hupu nuudhigu noonkondo. Iimaliwa ohai kwatha aantu ya lande oompumbwe dhawo dhesiku kehe ngaashi: omizalo niikulya. Ohayi kwatha aantu yafute ooskola nokulanda iitungithi yawo. Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha.

Iimaliwa oya simana ngiini monkalamwenyo yomuntu kehe? Waa yi na oho hupu nuudhigu shili. Ohayi kwatha aantu mokulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe ngaashi: omizalo, iikulya niipumbiwa ayihe mbyoka omuntu a pumbwa monkalamwenyo ye. Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho mbyoka hayi longithwa moshilongo moka okulanda.

Moshilongo shetu aantu oya ngambekwa yaaha tete po omiti, oshoka odha simana noonkondo. Uuna omiti dha hongwa nawa, ohadhi vulu okulonga iinima ya yoolokathana. Ohadhi vulu okuninga iipundi niitafula. Ohadhi kwatha wo aantu oshoka ohaya vulu oku ka landitha iinima mbika opo yi imonene iimaliwa yawo.

Moshilongo shetu omuna omaludhi ogendji goositola ngaashi oositola dhiikulya, oositola dhiilongitho, oositola dhomafufu, oositola dhomiti noositola dhiikutu. Oositola dhiikulya ohadhi kala dhina omaludhi agehe giikulya ngoka aantu ya pumbwa. Ohadhi kala dha yela nawa, dho ohadhi kala dha pakelwa nawa niinima yawo ohayi kala melandulathano.

MoNamibia otuna omaludhi ogendji goostola. Oostola dhimwe ohadhi landitha oongaku, dhimwe ohadhi landitha iikutu, iitungithi nenge iilongitho, omiti , dhimwe ohadhi landitha wo omafufu. Oositola dhino ohadhi kala dha pakelwa nawa, iinima ohayi kala yapakelwa pamwe yo ohayi kala yatulwa melandulathano, omuna wo aantu mboka haya longo mo.

Iimaliwa oyi na omutse gomuntu, onkene oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, uuna waa yi na oho hupu nuudhigu shili. Iimaliwa ohayi kwatha aantu ya lande oompumbwe dhawo dhesiku kehe ngaashi omizalo, iikulya niinima wo yilwe. Ohayi kwatha wo aantu mokufuta osikola, moku landa iitungithi yawo.

Iimaliwa oya simana ngiini monkalamwenyo yomuntu kehe? Aantu ohaya longitha iimaliwa mokulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe ngaashi okulanda iikulya, iikutu nayilwe. Ohayi kwatha wo aantu oshoka ohayi longithwa wo kaantu okufuta oosikola, okulanda omagumbo nokutungitha omagumbo.

Omagumbo ogendji uunene nga gomondoolopa ohaga kala ga topolwa miitopolwa ya yoolokathana moka hamu kala oondundu dhokuu lala, ooseti, uundjugo, nokombitha. Oseti olyo ehala ndyoka hali thikile aayenda nenge hali thikile aantu uuna yeya megumbo ohali kala lina iitafula niipundi, omo hamu lilwa.

Oositola odhindji moNamibia ohadhi kala dhi na iinima ya yoolokathana. Aantu ohaya ka landa iinima yawo moositola moka. Oositola ohadhi kala dha pakelwa nawa, iinima ya tulwa pomahala noyi li melandulathano, opo shi kale oshipu komuntu ngoka teya a lande. Oha yi owala u ukilila poshinima shoka a hala.

Iimaliwa oya simana ngiini monkalamwenyo yomuntu? Waana iimaliwa oho hupu nuudhigu moshili. Iimaliwa ohayi kwathele aantu mokulanda ooompumbwe dhawo dhesiku kehe ngaashi: iikulya, iizalomwa, nayilwe. Kehe oshilongo oshi na oludhi lwasho lwiimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo shawo, nonando yimwe hayi vulu okulongithwa miilongo ya yoolokathana.

Aantu muuyuni awuhe oya pumbwa iimaliwa. Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe oshoka oyo hayi longithwa miinima oyindji ngaashi okulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe ngaashi oothewa, iikulya, omizalo nokufuta wo oosikola.

Momagumbo ogendji omuna omahala moka aantu haa vulu okulila nenge mono hamu taambelwa aayenda hali ithanwa oseti, ano moshilaka shoshitaakumi. Ohamu kala iipundi moka aantu haya kuutumba niitafula shokulila. Omo woo hamu thikilwa kaantu uuna yeya momagumbo uunene nga gomondoolopa.

Kehe oshilongo oshi na oludhi lwasho lwiimaliwa. Iimaliwa oya simana oshoka ohayi kwatha aantu moonkalamweyo dhawo dha kehe siku. MoNamibia otu na mo omaludhi giimaliwa ngaashi omafo niimaliwa iikukutu. Ayihe ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhaantu dhesiku kehe ngaashi iikulya niikutu.

MoNamibia omu na omaludhi ogendji goombaanga ngaashi: ombaanga yotango yaNamibia, oBank Windhoek noNedbank. Oombaanga ndhika ohadhi vulu okwaadhika miitopolwa ayihe yaNamibia. Ombaanga yoBank Windhoek ohayi vulu okwaadhika miitopolwa ngaashi: Tsumeb, Outapi, Oshakati, Ongwediva nOndangwa, niitopolwa ayihe yayooloka.

Mo Namibia omuna oositola odhindji dhomaludhi ga yoolokathana, dhimwe ohadhi landitha iikutu, dhimwe ohadhi landitha iitungithi, dhimwe ohadhi landitha iikulya. Oositola ohadhi adhika miitopolwa oyindji ya Namibia ano kehe moshitopolwa omuna oositola dha yoolokathana. Ohamu kala muna iipumbiwa oyindji mbyoka aantu ya pumbwa moonkalamwenyo yawo yesiku kehe. Ohadhi kala dhina iinima.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohayi kwathele aaantu mokulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya, iikutu, iitungithi yawo niinima oyindji, okufuta oosikola nayilwe. Ohayi kwathele aantu mokukalamwenyo, oya simana noonkondo, oshoka ito vulu okukala kuuyi na. Ohayi zi puudhigu noonkondo nohayi kwatwa nawa.

Aantu moNamibia oya ngambekwa kaaya tete po omiti oshoka odha simana noonkondo. Momiti omo hamu zi iinima ngaashi iipundi niitaafula, uuna ya hongwa nawa ohayi vulu okulandithwa kaantu.

MoNamibia otuna omaludhi ogendji goombanga ngaashi obank Windhoek, Standard bank nombaanga yotango yopashigwana. Odha simana noonkondo oshoka ohadhi kwathele aantu okupungula iimaliwa yawo, nohadhi vulu wo oku gandja iimaliwa kaantu uuna weyi pumbwa meendelelo ngoye wu keyi fute. Odha simana oshoka ohadhi kwatha aantu okupungula iimaliwa yawo.

MoNamibia omuna omaludhi ofendji geembanga moka tuna ombaanga ya venduka, ombaanga yotango yopashigwana osho woo o Nadbank. O Nadbank oyo yimwe yo moombaanga ndjoka ha dhi longithwa unene kaakokele, haayehe naana ha ye dji longitha, oha yi kwathele aantu mokupungula iimaliwa yawo noha vulu woo oku kupa iimaliwa uuna we yi pumbwa nenge wuna Ina yi gwanapo.

Aantu ohaya kunu omaludhi ogendji giikulya ngaashi iikwamboga niiyimati. Iikwamboga oyo ngaashi; uunawandesha, omatama, oonyanga, omboga na yilwe. Ohayi vulu oku etela aantu oshimaliwa uuna ye yi landitha no hayi kutha aantu ondjala shili.

Moshilongo shetu omu na omahala ogendji gomalandithilo mono aantu haya ka landa iinima ya yoolokathana. Moositola mono ohamu adhika iinima oyindji ngaashi oondjato, omafufu, iikwatelwa yomookombitha nenge yomomagumbo niinima oyindjiyindji mbyoka ya pumbiwa kaantu monkalamwenyo yawo. Ohamu kala mu udha noonkondo.

MoNamibia otu na omaludhi ogendji goositola ngaashi tunamo oositola dhiikutu, dhiikutya, dhomiti, dhokulanditha iilongitho yokutunga nande okuli nayilwe. Oositola odhindji ngaashi dhiikulya ohadhi kala dhapakelwa nodhayela nawa. Ohamu kala aantu mboka haya longo mo mboka haya pakele moolaka naamboka haya longo pomashina.

MoNamibia omuna omaludhi ogendji goositola ngaashi otuna oositola dhiikulya, oositola dhiikutu, oositola dhiitungithi nenge dhiilongotho, oositola dhomiti noositola dhilwe. Oositola ndhino ohadhi kala dha pakelwa nawa noonkondo nohadhi kala dhina aantu mboka haya longo mo mboka haya pakele iinima moolaka naamboka haya taamba iinima pomashina.

Iimaliwa oya simana ngiini monkalamwenyo yomuntu! Kapena omuntu ta vulu okukala keehe yi na nenge nditye ompumbwe yomuntu yesiku kehe. Iimaliwa ohayi kwathele aantu mokulanda iipumbiwa yawo yesiku kehe ngaashi; oothewa, iikutu, iikulya na yilwe. Ohayi vulu wo okukwathela aantu mokufuta oosikola nenge okulanda iitungithi yokutunga omagumbo.

MoNamibia omu na oositola odhindji ndhoka hadhi adhika miitopolwa oyindji ya yoolokathana moNamibia. Otu na mo oositola dhiikulya, oositola dhiikutu, oositola ndhoka hadhi landitha iiyelelwa, oositola ndhoka hadhi landitha omiti, oositola ndhoka hadhi landitha iitungithi niipumbiw aayihe mbyoka hayi vulu okutungithwa omagumbo.

Moshilongo shetu ohamu kala mu na esiku ndyoka oostola hadhi tula iinima kombiliha lela. Ohali ningwa omunvo kehe ano momwedhii gwaNovember kehulilo lyomwedhi. Aantu ohaa tula iinima kondando yili pevi lela ngaashi oongodhi noolaptop.

Aantu ohaya hongo omiti opo ya vule okulonga mo iipundi, iitaafula, oopena dhomakala nayilwe. Iinima mbika ohayi hongwa momiti sho osho wuwete aantu yiindikwa opo kaaya tete po omiti oshoka ohamuzi iinima oyindji nohayi kwathele aantu uuna ye yilanditha po tamuzi iimaliwa.

MoNamibia omu na omaludhi ogendji goombanga ngaashi tu na mo; Bank Windhoek, ombaanga yotango yaNamibia noNedbank. Aantu oyendji moNamibia ohaya longitha ombaanga yetu yotango moNamibia oshoka ohayi kwathele aantu okupungula iimaliwa yawo nenge ohayi vulu okugandja iimaliwa komuntu uuna weyi pumbwa ngoye wuye wu ke yi gandje nale.

Omagumbo ogendji unene tuu nga gomoondoolopa, ohaga kala gatopolwa miitopolwa oyindji ngaashi: oseti, okombitha, oondunda dhokulala, oondjugo, okombitha, na yilwe. Oseti olyo ehala moka hamuthikile aayenda uuna ta yeya megumbo oha likala lina iipundi yoku kuutumba nokataafula omo woo hamu lile aanegumbo.

Aantu oyendji moNamibia ohaya longitha omikalo dha yoolokathana mokukonga iilonga. Omuntu oha kala ena iilonga mbyoka a ilongela nayimwe mbyoka ya gwedhwapo ngaashi :omuntu ota vulu oku kala ha panda, ha hondjo , ha thaneke aantu miituthi ya yoolokathana yomainyanyudho nenge mbi yoluhodhi opo a monemo okashona hoka ta vulu oku ikwatha nako.

MoNamibia otuna omaludhi ogendji goombaanga ngaashi oBank windhoek, oStandard bank noFNB. OBank windhoek oyo yimwe yo moombaanga dhoka hadhi longithwa kaakokele nenge kaagundjuka. Ohayi kwathele aantu oku pungula iimaliwa yawo nohayi vulu wo oku gandja iimaliwa kaantu uuna yeyi pumbwa meeyendelelo yo yeye yekeyi shunithe nale.

MoNamibia omu na omaludhi ogendji goombaanga moka tu na Ombaanga Yotango Yopashigwana, oStandard Bank noshowo oBank Windhoek. OBank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga hadhi adhika momahala ogendji nomiitopolwa oyindji moNamibia. Ohayi kwathele aantu okupungula iimaliwa yawo nohayi gandja wo iimaliwa kaantu uuna we yi pumbwa meendelelo.

Iimaliwa oyo yimwe yominima mbyoka ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, omuntu kehe okwa pumbwa iimaliwa opo a wape oku gwanitha po oopumbwe dhe dhesiku kehe ngaashi; oothewa, iikulya, omizalo, okufuta osikola nayilwe, oshimaliwa ohashi zi pudhingu noonkondo, owuna oku shilongela opo wushimone.

Omagumbo ogendji unene tuu nga go pashinanena nenge nga gomoondoolopa, ohaga kala ga topolwa miitopolwa oyindji. Hamu kala muna oonndunda dho kulala, uundjugo, ookombitha noseti na yilwe. Moseti, oseti olyo ehala moka hamu thikile aayenda nenge hamu lile aanegumbo. Ohali kala lyina iipundi.

Moshiongo shetu omu na omaludhi ogendji goombaanga moka tu na oFirst National Bank, ano ombaanga yotango yopashigwana. Ombaanga ndjika ohayi adhika moondoolopa adhihe moshilongo shetu noshowo moondoolopa adhihe. Ohayi kwatha aantu, oshoka ohayi pungula iimaliwa yaantu nohayi gandja wo iimaliwa kaantu uuna we yi pumbwa.

Iimaliwa oya simana ngiini monkalamwenyo yomuntu kehe? Ohayi vulu okulongithwa, ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhaantu dhesiku kehe, ngaashi iikulya nomizalo. Ohayi vulu wo okulongithwa okufuta oosikola, okulanda iihauto, okutungitha omagumbo nayilwe. Oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe nohayi zi puudhigu.

Iimaliwa oya simana ngiini monkalamwenyo yomuntu kehe? Oshilongo kehe oshina oludhi lwasho lwiimaliwa, ano iimaliwa yomoshilongo sheni oyo ho longitha moshilongo sheni, ashike nonando yimwe oyu uthwa ngaa oku longithwa miilongo iikwawo. Iimaliwa oya simana oshoka ohayi tu kwathele moku landa oompumbwe dhetu dhesiku kehe.

MoNamibia otunamo omaludhi ogendji goombaanga. Moka tunamo oBank Windhoek, nombaanga yotango moNamibianosho wo oNedbank . Aantu oyendji ohaya longitha ombaanga yetu yotango yaNamibia ndjoka hayi vulu okulongithwa okupungula iimaliwa nenge uuna wapumbwa iimaliwa ohovulu wu kiindila kombaanga ndjino otaya vulu yekupe.

MoNamibia nenge moshilongo shetu otuna mo oositola odhindji dhomaludhi gayooloka. Oositola dhimwe odhiikulya dhimwe ohadhi landitha iikutu nadhimwe ohadhi landitha iilongitho nenge iitungithi. Oositola dhino omuna aantu mboka haya longomo mboka haya pakele moolaka nohamukala aantu mboka haya longo pomashina mboka haya taambako iimaliwa. Oositola ohadhikala dhapakela nawa.

Moshi shetu omuna omaludhi ogendji goositola moka tunamo oositola ngaashi oositola dhiikulya ,oositola dhiikutu oshowo oositola dhomiti, oositola dho noositola odhindji dhiitungithi . Ohamu kala muna aantu mboka haya longomo mboka haya pakele oolaka naambono haya longo pomashina. Oositola ohadhi kala dha yela nawa dho ohadhi kala dha pakelwa nawa.

Iimaliwa oya simana ngiini monkalamweyo yomuntu? Ohayi kwathele aantu ayehe moNamibia opo ya gwanithepo oompumbwe dhawo dhesiku kehe. Ohayi zi puudhigu noonkondo nohayi kwatwa nawa noonkondo. Ohayi kwatwa nawa. Ohayi vulu okulongithwa mokulanda iinima oyindji ngaashi okufuta oosikola, okulanda iikulya, omizalo nayilwe.

MoNamibia otu na omaludhi ogendji goombanga. Otu na oBank Windhoek, NedBank nombaanga yotango ya Namibia. Ombaanga yotango moNamibia ohayi longithwa kaantu oyendji, kaakokele nenge kaagundjuka. Ohayi kwathele aantu oshoka ohayi pungula iimaliwa yaantu nohayi vulu wo okugandja iimaliwa kaantu, uuna weyi pumbwa meendelelo, ngoye wuye wu keyi shunithe nale uuna weyi mona.

Moshilongo shetu otu na omaludhi ogendji goombanga ngoka haga longithwa kaantu, mono mwa kwatelwa ombaanga yetu yotango yaNamibia. Ombaanga ndjino ohayi longithwa kaagundjuka nengw kaakokele. Ohayi kwathele aantu oshoka ohayi pungula iimaliwa yaantu, nohayi vulu wo okugandja iimaliwa kaantu uuna weyi pumbwa meendelelo.

MoNamibia omu na omaludhi ogendji goombaanga ngaashi oBank Windhoek, Ombaanga yotango moNamibia, Nedbank noStandard Bank. Oombanga adhihe ndhino odha simana oshoka ohadhi pungula iimaliwa yaantu. Ohamu kala aantu mboka haya longo mo, ohamu kala wo aantu mboka ye li pombanda; mboka haya eta po elandulathano.

Iimaliwa oya simana ngiini monkalamwenyo yomuntu kehe? Omuntu keena iimaliwa ota hupu nuudhigu shili. Iimaliwa ohayi kwatha aantu mokulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe ngaashi, iikutu, iikulya nayilwe. Ohayi vulu wo mokufuta oosikola, mokutunga omagumbo nokulanda wo iihauto.

Moshilongo shetu omuna omaludhi ogendji goostola moka aantu haya kalanda iinima yawo ngaashi oostola dhiikulya, dhiikutu, oostola dhiitungithi nenge dhiilongitho . Oostola ndhika ohadhi kala dha pakelwa nawa nodha yela nomuna woo aantu mboka haya longo mo , mboka haya pakele mo. Ohamu kala woo aantu mboka haya longo pomashina ano mboka haya pewa iinima.

MoNamibia omu na omaludji ogendji goositola. Oositola dhimwe ohadhi landitha iikutu, oongaku, iitungitho, omiti niizalomwa. Oositola ohadhi kala dha pakelwa nawa, nohadhi kala dhi na iinima oyindji yomaludhi ga yoolokathana. Ohamu kala aantu mboka ha ya longo mo nayamwe mboka ha ya opaleke mo.

Aantu ohaya li iikulya yomaludhi ga yoolokathana ngaashi iihape niikwamboga. Iikwamboga oyo yimwe yomiikulya mbyoka hayi kunwa kaantu nelalakano opo yi imonene mo iiyemo yawo. Iikwamboga ongaashi uunawamundesha, omatama, oonyanga, omanyangwa nayilwe.

Omagumbo ogendji go pashinanena, ohaga kala ga topolwa moondunda dha yoolokathathana nenge miitopolwa ya yoolokathathana. Ohamu vulu ku kala mu na oondunda dhoku lala, ookombitha, uundjugo no seti. Oseti olyo ehala ndyoka hali thikilwa kaayenda nenge hamu kuutumbwa kaanegumbo uuna taya li nenge yena shoka taya kundathana.

MoNamibia ohamu kala mu na esiku ndyoka aantu nenge oositola hadhi tula iinima kombiliha lela. Ohali ningwa omvula kehe momwedhi gwaNovomba ano kehulilo lyaNovomba. Iinima moositola odhindji ohayi ya kombiliha noonkondo noositola ohadhi kala dhu udha esiku ndyono, oshoka iinima oyi li kombiliha.

Iimaliwa oyasimana ngiini monkalamwenyo yomuntu, waana iimaliwa ohohupu nuudhigu shili. Iimaliwa ohayi kwathele aantu mokulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe ngaashi iikulya, omizalo nayilwe. Ohayi kwathele wo aantu mokufuta oosikola, mokulanda iinima ayihe mbyoka yapumbwa. Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho mbyoka haya longitha.

Mo Namibia omuna omaludhi ongendji gombanga ngashi tunamo Back Windhoek, ombanga yotango ya Namibia ,oNedbank nosho wo o Standard Bank, oombanga dhika odha simana oshoka ohadhi kwathele aantu oku pungula iimaliwa yawo nenge ohadhigandja iimaliwa kaantu una weyipumbwa oshendelela ngweye wukeyigandje nale ohamukala aantu mboka halongomo noha yetapo .

MoNamibia omuna oombaanga odhindji ndhoka aantu haya longitha. Otuna ngaashi oBank Windhoek. Bank Windhoek oyo ombaanga yimwe hayi adhika moNamibia noshowo miitopolwa nomoondoolopa odhindji moNamibia. Ohayi kwathele aantu mo ku pungula iimaliwa yawo nohayi gandja wo iimaliwa kaantu uuna weyi pumbwa meendelelo ngoye wuye wu ke yi gandje.

Ombaanga yedhina lya shiwika nawa bank Windhoek, oyo ombaanga yimwe hayi longithwa kaantu oyendji moNamibia. Ohayi kwathele wo aantu opo ye ya pungulileko iimaliwa yawo. Endelela ano opo wuka ninge okakalata koye no bank Windhoek, oshoka oyo ombaanga ombwaanawa shili na ohayi longithwa kaantu oyendji.

Moondoolopa adhihe koonono omuna omahala gomalandithilo ga yooloka mono aantu haya ka landitha iinima ngaashi iikulya nande omatama nenge oonyanga niikulya yilwe . Ohamu kala aantu oyendji noonkondo taya landitha iikulya yomaludhi ga yooloka opo yi imonenemo iisimpo yawo.